Ha heezzu attuma naati eqqidoosona. issi macca na'iya uttasu. heezzu attuma naati eqidaageeti maata mala, adill'e ciishsha, zo'uwaa oykkidi nu biitte banddiriyo oyqqi uttidoosona.

ha huuphiyaa qanxxiyaa na7ai na7aa huuphiyaa qanxxxiri wurssiis gin yuushuwaa na'aagaa muleera giigissi uttiis. ha huuphiyaaga qanxxettaa qommoi aiba geetetti i oikkidi qanxxiida de'iyo massaariyaa sunttay ayba geetettii?

hanna na'iya yalaga na'iya boosu yoo giyaagaa oikka uttaasu ha na'iya oikkidoogee aiba wodiyan kiyidaagee aibissi kiyidaagee birshshara yootana?